Hyɛn mmienu asi beaeɛ bi a yɛrebu asaase mu fangoo anim, na maamefo mmienu ɛretwa kaa kwan no ɛmu. Na wɔne nkwadaa mmiɛnsa ɛna ɛnam. Nkwadaa no ɛyɛ mmarima.

Atwedeɛ mmienu bi si dan bi akyi. Na nkwaraa nson tete atwedeɛ no so. Baabi a wɔwɔ no, ɛhɔ ayɛ fi. Nneɛma bi te sɛ kotoku ne rubers gugu fam.

Engineers nson aforo dan bi so, na wɔgyinagyina nkyɛnsee no so. Wɔrehyehyɛ solar panels, na wɔn mu nnan hyɛ engineer foɔ kyɛ.

Mpanyinfoɔ mmienu ɛwɔ mfikyifuo bi mu, na nkwadaa mmiɛnsa ka wɔn ho. Nkwadaa no, mmienu yɛ mmarima na baako yɛ ɔbaa. Na mpanyinfoɔ no nso yɛ ɔbaa ne ɔbɛrima.

Mmorɔfo mmiɛnsa ɛreyɛ adwuma wɔ afikyifuo mu. Mmienu yɛ mmaa na baako yɛ ɔbarima. Na ɔbaa baako ahyɛ akuafo mpaboa. Na wɔadua atosodeɛ ahoroɔ wɔ afikyifuo mu.

Mmɔfra nnan gyina ɔtadeɛ mu. Ɔtadeɛ no mu ayɛ fi. Mmienu yɛ mmarima, ɛna mmienu yɛ mmaa, na baako kura bokiti a ɛyɛ blue, baako nso kura bokiti a ɛyɛ white.

Maame bi renoa aduane, na ɔte fam akonnwa so, na bokiti mmienu si ne nkyɛn, ɛnna coalpot si n'anim a silver kyɛnsee wɔ so. Maame no fura ntoma wɔ n'ase.

Nkrɔfo bi wɔ baabi a wɔrebu nsuo. Na wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmaa. Na wɔresa nsuo no agu bokiti mu. Gallons mu, ne pan mu. Na wɔde bokiti, pan ne gollons no asa line.

Mmarima mpanimfoɔ mmienu reyɛ adwuma wɔ beaeɛ bi, na nnadeɛ mfidie bebree wɔ beaeɛ hɔ. Wɔn mmienu no hyɛ atadeɛ a n'ahosuo no yɛ nnodoeɛ.

Abibifo mmaa nwɔtwe atwa ahyia solar panel ho. Na wɔn nyinaa apegyapegya wɔn nsa. Na wɔhyɛ ata, ntaareɛ a n'ahosuo blue ne pinke.

Adwumayɛfoɔ bi gyina baabi a wɔrekasa, na ɛbi yɛ mma na ɛbi nso yɛ mmarima, na wchyɛ wcn adwumayɛ atadeɛ a ɛbi yɛ yellow, ɛna ebi nso yɛ orange.

Obronii baa bi ɛwɔ mukaase na ɔkura cup a ɔrenom ade ɛfiri mu na ntere ɛsensen ban ho. Ɛban no ahosuo ɛyɛ fitaa na aseɛ no ɔde tiles ɛna ayɛ.

Nkurɔfokuo birenante afiri baabi baako akɔ baabi foforɔ, Naaaa wɔasa line ɛna wɔkurakura nneɛma a ɛbi bobɔ wɔn akyi, ɛna ɛbi nso kita wɔn deɛ, na wɔnam nwira mu.

Mmoa bi a wɔn abɛbɛn yɛ kɛseɛ kyɛn nantwie deɛ a, wɔyɛ tuntum, na nnyata bɛyɛ nsia akye baako rebɛwe.

Nkurɔfoɔ bi wɔ beaeɛ bi a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, na dodo no ara yɛ mmarima. Ɛbi hyehyɛ ntadeɛ a soro no yɛ tuntum, ɛnna bebree no ara hyehyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ kɔkɔɔ, na wɔkurakura nneɛma a wɔatwerɛtwerɛ so.

Nneduafo mmienu wɔ efiase, na wɔhyɛ ntade a kɔla no yɛ borɔdoma, na efiasehwɛfoɔ no ntare no yɛ tuntum.

Ɔbaa bi te dan bi mu a wɔde abobɔdeɛ ayɛ, na ɔreyɛ biribi wɔ laptop so. Laptop no si table fitaa so, na ɔte akonnwa mu.

Nnipa nnum wɔ dan bi mu, naaa mmienu te wheelchair mu, mmienu nso gyina hɔ, ɛna baako a aka no koto fam. Ɔbarima baako a ɔgyina hɔ no hyɛ geans trousers ne top tuntum.

Nkurɔfo bebree gyina table bi ho. Ɔbaako retwerɛ adeɛ, na wɔn nyinaa hyɛ atare a ɛyɛ fitaa.

Sukuu mmɔfra mmeɛnsa gyina table bi ho wɔ adesua dan mu. Mmienu yɛ mma na baako yɛ barima, na ɔkyerɛkyerɛni te table no ho ne ɔbaa baako rekasa.

Asono akɛseɛ mmienu nam baabi, na nkurɔfoɔ bi te kaa mu a wɔrehwɛ asono no. Nkurɔfo no yɛ Aborɔfo, ɛbi yɛ mma, ɛna ɛbi yɛ mmarima.

Nkorɔfoɔ anan ɛnam ɛpo ano. Na mmienu ɛte pɔnkɔ so ɛna mmienu ɛnam fam. Wɔn a wɔte pɔnkɔ so no ɛyɛ mmaa ɛna wɔn a wɔ gyina hɔ no baako yɛ ɔbaa na baako yɛ barima. Pɔnkɔ n'ahosuo ɛyɛ dodoyɛ.

Ɛdan a yɛde nnua ayɛ. Na nnua no ebubu agu fam. Na ne nkyɛn no, ɛyɛ ɛdan nso a ɛyɛ fitaa. Nnua bi esisi beaeɛ hɔ.

Mpanimfo ɛwɔ ɛdan bi mu, baako ɛte hɔ na baako agyina hɔ. Deɛ ɔgyina hɔ no ɛreyi deɛ ɔte hɔ no ati. Na ɔde atare a ɛyɛ fitaa ato ne kɔn mu. Na deɛ ɔgyina hɔ no ɛhyɛ kyɛ na ɔhyɛ sepɛɛse.

Asɛndibea. Nkrɔfo mmienu ɛte hɔ, ɛna mmiɛnsa egyina hɔ. Baako apegya nensa ɛna ɔde nensa baako ato bible so a baako kura.

Ahomegyebea a nkonnwa fɛfɛɛfɛ si hɔ. Nkonnwa no ahosuo yɛ nson, na wɔde mfonin abobɔbobɔ ɛban no h, na dua bi wɔ ahomegyebea hɔ. Table nso si nkowwan no mfimfini.

Adesua dan mu, twerɛpono bɔ ban ho, tables wɔ hɔ, nkonnwa nso wɔ hɔ, na mmɔfra pii wɔ hɔ, na wɔn nyinaa yɛ Abibifoɔ. Bronin baa bi nso te wɔn ntam.

Mmɔfra mmienu a wɔyɛ abibifo ɛte hɔ, baako ɛte akonnwa akonnnwa tiatia so, ɛna baako ɛte fam. Deɛ ɔte akonnwa no so no ɛrebɔ deɛ ɔte fam no ti, na papa bi ɛgyina wɔn akyi ɛrehwɛ wɔn.

Nkorɔfo bi ɛnenam adwam, na nneɛma ne bi a yɛtontɔn ɛwɔ dwa mu ne mu hɔ ne bi ɛyɛ borɔdeɛ a abere, ntoose, mako, gyeene. Maame ɛte hɔ nso a ɔretɔn ɛnam.

Mmorɔfɔ abɔ ose a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Na wɔnam kwan so. Na ebinim kurakura banners a wɔatwerɛtwerɛ nneɛma wɔ so. Ebinom nso kura nnua.

Abibifoɔ nkwadaa bi gyinagyina mmayewa mmienu bi ho, na wɔn mu dodoɔ no resere. Wɔn ani agye, na tables mmeɛnsa nso wɔ hɔ.

Mataatɔnfoɔ gyina ɛhyɛn bi nkyɛn. Na bowls bebree sisi hɔ a mpataa wɔ mu. Na wɔn nyinaa yɛ Abibifoɔ. Ɔbaako hyɛ gyean, ɛna wɔn a wɔaka no firafira ntom,a wɔ wɔn asene.

Obi te table ho a wasɔ cup mu. Na cup no, coffee na ɛwom. Plate mmienu si table no so. Cake nso wɔ plate baako so, na nhoma mmienu nso wɔ table no so.

Ahomegyebea. Ntiasoɔ ɛwɔ fam ɛna yahyehyɛ nkonnwa ɛwɔ so, Ɛna table esi nkonwa no mfimfin na ɛnoɔma ɛbobɔ ban ho. Kanea bi nso ɛwɔ table bi so.

Ɔkyerɛkyerɛni ɛrekyerɛ nkwadaa bi adeɛ, baako apagya ne nsa a ɔpɛ sɛ ɔkasa, na wɔte nnua bi so a wɔde ayɛ nkonnwa.

Adwareɛ, tiafi akonnwa wɔ hɔ, na ne nkyɛn no, wɔde T roll abɔ wardrobe bo ho. Wardrobe no so no sink wɔ hɔ, na mpepaho wɔ hɔ a ɛyɛ fitaa. Nkanea bobɔ dan no so.

Nkonwa bɛyɛ anan wɔ ahomegyebea hɔ na kɛseɛ paa ɛwɔ mu no ɛyɛ fitaa na yɛahyehyɛ sumiɛ ɛwɔ mu. Na carpet bi ɛwɔ nkonwa no mfimfin a wɔde table ɛsi so.

Nkurɔfokuo bi reyɛ ɔyɛkyerɛ, na wɔyɛ Aborɔfo. Aborɔfo no kita nneɛma a wɔatwerɛtwerɛ so. Na wɔapagyapagya nneɛma a wɔatwerɛ no, wɔdeee Paint a ɛyɛ kɔkɔɔ ne tuntum na atwerɛtwerɛ.

Mmaa bebree ɛwɔ afuom a wɔreyɛ adwuma, na bebree no ara ɛhyehyɛ nneɛma ɛwɔ wɔn ti so., ɛbi bɔ duku ɛna ɛbi ɛhyɛ umbrella ketewaɛwɔ wɔn ti so. Na enyinam nkanea dadeɛ dua bi nso wɔ efuo no mu.

Hyɛn mmienu anya akwanhyia, na nkurɔfoɔ mmienu gyina hyɛn no so, a wɔpɛ sɛ wɔyi nkurɔfoɔ firi hyɛn no mu. Na ne nsa benkum so no, nkurɔfoɔ mmeɛnsa gyina hɔ a wɔrekasa, na wɔn nyinaa hyɛ kyɛ.

Abibifo mmaa nnan ɛgyina beebi, na mmienu ɛtwere ban ho, na wɔn nyinaa kita nneɛma ɛwɔ wɔn nsam.

Nkurɔfoɔ nam kwantene bi so. Na wɔahyehyɛ ntoma wɔ nnua nnua bi so, na ɔbaa baako so nneɛma a ɔretɔn.

Nkonnwa, tables, speakers, television wɔ ahomegyebea bi mu. Na yɛahyehyɛ sumiiɛ wɔ nkonnwa no mu. Na speakers no bi bobɔ dan no so. Aircondition nso wɔ dan no mu.

Maame baako ɛrehohoro ne nsa, na ɔde ne nsa bankum asɔ ne nsa nifa. Amaamefo mmiɛnsa a wɔwɔ hɔ no ɛhyɛ nose mask, na obi ɛgyina maame baako nkyɛn a okita bottle. Motto nso ɛwɔ wɔn akyi.

Frankaa ahodoɔ ahodoɔ pii bobɔ dadeɛ dua so, na wɔde ahoma na akyekyere frankaa no abɔ dadeɛ no mu. Na frankaa no gyina hɔ ma aman ahodoɔ no.

Abibifo mmaa mmienu agyina ɛhɔ, ɛrebɔ nkɔmmɔ. Na wɔhyɛ ntaareɛ tiatia. Baako ɛde ne nsa aso ataareɛ mu ɔde rehata ahoma so. Na wɔgyina dua ase, ɛna nkokɔ nso ɛwɔ wɔn nkyɛn.

Mmaa mmienu ɛresa, na wɔafurafura kente, ɛna wɔde kɔnmuadeɛ ne nneɛma atoto wɔn nsa ɛne wɔn nan. Na mmaa no ɛyɛ abibifo, na nkurɔfo pii ɛrehwɛ wɔn. Ɛbi yɛ nɛɛse, ɛna ɛbi yɛ obi a ɔyɛ adwuma ɛwɔ Zoomlion.

Ɔpanin bi ɛte akonnwa mu na ɔhyɛ ɛkyɛ, mmɔfra atwa ne ho ahyia, wɔn nyinaa ɛredi watermelon. Mmɔfra no a wɔatwa ne ho ahyia no ɛyɛ mmaa anan ɛne mmarima mmiɛnsa.

Ɛdidibea ɛne asaso a ebom. na nkanea pii ɛsensɛn ɛdan nim, na nkonwa ɛne table ɛwɔ dan ne mu. Nfonii bɛyɛ mmiɛnsa ɛbobɔ ban no mu.

Africafo mmaa du reseresere na wɔn nyinaa furafura ntama. Na wɔde kook ade atoto wɔn koom. Ɛna wɔde ebi abɔ wɔn sisi.

Banku ɛwɔ kyɛnse fitaa mfimfini, na nkruma nkwan ɛwɔ ho, kɔtɔ mmienu, ɛnam, wele, nsuomunam nso ɛka ho, na yɛde mako nnan ato so.

Mfiridwumayɛfo gyina hyɛn ho. Na hyɛn no yɛ tuntum. Na wɔrehwɛ asiesie ɛhyɛn no. Wɔn mu bi yɛ mmarima na mmiɛnsa yɛ mmaa.

Nnipa bebree wɔ suhyɛn bi mu. Na suhyɛn no wɔ ɛpo so. Na ebi tete suhyɛn no so. Na bebree no ara gyinagyina mu.

Ɔbarima ne ɔbaa. wɔfira kente resa. Na nkorɔfoɔ nso ɛrehwɛ wɔn. Ɔbaako ɛte hɔ a ɔrehwɛ ɔbaa no, ɛna ɔbaa baako egyina wɔn ɛkyi a ɔrehwɛ wɔn mmienu.

Polisifo ɛne mmarima mmienu ɛgyina hɔ. Apolisifo ne nyinaa ɛhyɛ ɛkyɛ agyesɛ baako. Nnua atwa wɔn ho ahyia. Na ɔpanin baako ɛhyɛ nose mask.

Mmɔfra nson redi agorɔ wa nsuo mu, na wɔn mu nna gyina nsuo no mu, ɛnna wɔn mu mmeɛnsa aforo mmienu abatiri. Na wɔhyɛ ntadetia a ɛyɛ tuntum.

Mmofra, mmaa ne mmarima te hyɛma mu. Na hyɛma no wɔ po so. Na abofra baako apegya ne nsa ɛna barima baako nso resere.

Nkurɔfo bebree asa line a wɔrekɔgye aduane, na wɔkita nkyɛnse, ɛbi kita mmienu ɛna ɛbi kita baako. Wɔyɛ mmaa ɛne mmarima, na wɔhyehyɛ kyalewete.

Robot esi table so na abofra bi ɛde cup rema robot no. na yɛayɛ robot no te sɛ nnipa, na ɔde nensa regye cup no. robot no yɛ fitaa.

Ɔbaa bi ɛrekyekyɛ aduane, na ɔde aduane bebree ato tray so. Aduane no yɛ ɛmo ne nkosua frɔeɛ ɛne sausage, na ɔrekyekyɛ ama nkwadaa.

Mmaa ne mmarima bebree ɛwɔ ɛdan fitaa bi ɛnim na ebi ekura frankaa ahorɔ. Ebi ɛhyehyɛ ntaareɛ a ɛsoro no yɛ fitaa. Ebi nso de yɛ kɔkɔɔ ɛna ebi ɛde yɛ tuntum.

Mfonyini mmienu ɛbobɔ ban ho. Na nteasoɔ a ɛwɔ fam no, table si so. Na wɔde sumiiɛ mmienu nso ato so. Nkonnwa mmiɛnsa nso etwa table no ho ahyia.

Mmarima mmienu a wɔrebɔ twene, na mmaa bi nso gyina wɔn anim a wɛresa. Mmaa no afira ayie ntoma. Ɔbarima baako nso gyina wɔn nkyɛn a ɔresa, na wafira ntoma.